Imbata n’igitungwa ciza kibereye kuraba kandi kiri mu kiraro cayo , kirafise amabara meza uravye rino bara ryirabura , n’ibara ribereye kuraba n’ijisho , n’ibara ryera rimeze neza gose.

Ifi zimeze neza zitatu zirikumwe n'indimu , hamwe n'amatomati vyose hamwe biri mu mabarafu mato matonya ari hasi uraba ko bibereye kuraba neza , birabereye ijisho.